Utuzu twasugumwe tw'abagore dusa neza two kw'ivuriro ry'igihanga biribonekeza neza ko dusa neza ariko ikibazo bafise nta bikoresho bikwiye vyo kuhakoropa bafise.

Abanyeshuri bo mu ntara ya Ruyigi bari mu myimenyerezo y'umupira w'amaguru aho ndetse bakorera imyimenyerezo ariko aho bakorera harashaje ndetse n'ikibuga bakiramwo umupira nta nisuku hagirirwa huzuyeyo ivyatsi n'amabuye.

Utuzu twa surwumwe two kw' ishure y'intango ry'i Bubanza turibonekeza ko dufise ubukene bw'imiryango, ndetse aho ubona ko n'imiryango yashaje kandi n'ubukene bwaho abanyeshuri barabura naho bituma kubera ari hake

Ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya buwanja riryoukunegeza korekuse akazi kasi ugumwe kabakobwa bituma mu keza cane, ariko ikibazo gafise nk'uko ibiyo vy'umuryango butera yigumagurika n'uburenganyi gaca ababona ibarindana.

Ivuziro zamuntara yamubanza ribibona ikiza cane ko rudagira ibikadesho bikwiye cane mu gupima imityo yabapimye hona canecane ibomba ritugana amazi amatiyo ashari cane, ndetse ni intsinga nyishi zagiye zira gutagurika.

Ivurero ryi Butare rirafise aho rivuriraheza cane abasagije barakora ukasa neza, ariko ikibazo bafise nuko ata bikoresho vyo gupima ingwara vyose bafise bafise bikoreshro bike cane vyo gupima indwara.

Ivuriro ryo ku Mutoyi rirafise ibikoresho bikwiye cane ndetse naho bakorera harimwo isuku rirenze ndetse barafise n'udutebe twokwicarako bakirirako abantu ariko ikibazo bafise nta baganga bafise bakwakira ibipimo vyabagwaye.

Ishure ritahe ryo mu ntara ya bubanza riribonekeza ko rifise ikibaho gishaje co kwandikako, ndetse, naho ni ngo bandikako ntizyifata neza ikibaza, kandi bafise amashure yabo arashaje ntameze neza nta makobahagirira isuku.

Ishure ry'intango ryo mu ntara ya Butanyerera, riribonekeza ko rifise amashuri meza, kandi ari ahantu heza, ariko ikibazo bafise ntibahakubura, ndetse n'ivyatsi vyarameze imbere y'ishure, ndetse n'imbere y'ibiro hose uhabonye, hasa nabi.

Ishure ry'intango ryo muntara yabcoibitoke riribonekeza ko rifise amashuri meshi meza manini, ariko ikibazo bafise nta bendera y'igihugu bafise ikiti ikibazo ni uko urugo rwabo rwubakishije ibiti.

Ishure ritoya ryo mu ntara ya Rumonge, riribonekeza ko rifise isuku. Abanyeshuri barakoropa ndetse hasa neza ariho ikibazo bafise ubukene bwabigisha, abigisha nibake cane bigisha kur'iryo shure ndetse no gutonda baranacerwa.

Ishure ry'intango ryo mu ntara ya bubanza rirafise abanyeshuri bese chane kandi rifise n'amashuri uri meza kwambara na informe nziza ariko ikibazo bafise nta benderage igihugu bafise yo kuhayagiza igihugu cabo.

Mu mashure y'intango yo kumutumba wa Gatete. Abanyeshuri barakorose neza barapanga intebe ku buryo umwigisha n'aho yoza atobacishamo akajisho harabereye bafise n'urubaho rwiza bwo kwandika ko byo babize.

ishure ry'intango ryo mu ntara ya bubanza ribonekeza ko rifise abanyeshuri biga kwiryo shuri ndetse n'ishure ryiza hariho abaza bafise aho muyobozi yakirira abanyeshure n'abigisha nihato cane haraga bisaba ko bukwagura kugira abanyeshure baze baronke iyo baca

Ikibaho abanyeshuri bigirako mu ntara ya bururi biribonekeza ko gifise ubusatse aho n'ingwa zitagifata neza bisaba ko bategereza kurondera irindi rangi bagasigako kugira ngo ingwa ifate.

Ijuru bitoreya ryo mu ntara ya butana ribonekezako bafise ibikoreshwa bikwiye, ndetse n'intebe zikwiye abanyabanyeshuri bigira ko atiko ikibazo bafise ntibazigikwanga neza intewe abanyeshuri bicaraho iyo bayejeje kwiga.

Ikibaho abanyeshuri bigirako bo mu ntara ya Cibitoki, kiribonekeza ko gishaje cane, aho irangi ryirabura ryamaze gufudika, bisaba ko bashirako irindi rangi kugira ngo ingwa ibone neza ivyo baba banditse.

Ishure y'intango, yo mu ntara ya burunga, iribonekeza neza ko biga neza abanyeshure ariko bakama bafise utubazo twinshi bagomba kubaza. Ari nayo impamvu babahaye agasandugu ko gushiramwo ibibazo vyabo.

Ishuri ry'intango ritoya ryo mu ntara ya cibitoke riribonekeza ko rifise akazu kasugumwe gashaje ndetse ntikanagirirwa n'isuku ntanuko banahakoropa, ikindi kibazo bafise nuko n'imyango nayo yashaje.

Ishure ry'isumbuye ryo mu Giheta, ryibonekeza ko rifise isuku barahakubura, barahakoropa, bafise n'amakaru meza, n'amashurwe barayagira neza, ibiti bakabizungurutsa bakahasiga neza, ndetse barafise naho bateramira ata kibazo bafise, nta bendera ry'igihugu bafise.

Ishure ryisumbuye rya komine Muhuta. Rirafise abanyeshuri biga ku'iryo shuri benshi, ariko ikibazo bafise ikibaho c'abo ni gitoya. Iyo hageze kuyiga, babanza kwandika hama bagafuta ivyo baheje kwimura.

Ishuri ryisumbuye ryo mu ntara yawigi ibibonekeza ko rifise abanyeshuri benshi, kandi igakurikirana vyirwa vyabo, ariko ikibazo bafise iyo barambiwe abanyeshuri kensi barasohoka bagatoroka na yo mamvu wabonangahe imbere nyuma y'inzugatorotse baribagiye.

ishure ry'isumbuye ryo kumenyekanisha ubuhinga butandukanye bwo mu ntara yabuhinyoza, ndibonekeza ko bwigisha neza, bafise n'ishure ryiza, ikibazo bafise nta drapo bafise.

Abanyeshuri bo mu Cibitoke bo muri kaminuza y'uburundi baribonekeza ko bariko barimenyereza ivyo bize, ariko ikibazo bafise ivyo babigishije babikoze nabi bimvye ibingko nabi aho naho abazungu bariko babafasha babasubiriramwo kugira babereke aho bakoze amakosa.

Abanyeshuri bo muri kaminuza y'uburundi biga igitega kw'ishuri rya kaminuza barafise ubwenge bwinshi ndetse bariga neza n'ubwo ari bake. Ikibazo bafise abanyeshure ni bake biga kw'iryohure kandi ntanabigisha benshi bafise.

ishuri ryisumbure rya kaminuza y'Uburundi rifise abanyeshuri baciye ubwenge bariko barimenyereza ivyo bariko bariga kugira ngo barangize umwaka neza

Amashure ryisumbuye kaminuza yub'Uburundi, irafise ibikoresho bikwiye cane, ndetse nah'abanyeshure agirira imyimenyerezo yo kurangiza umwaka wabo, ariko ikibazo bafise ntababamenyereza bafise, abakunda barimenyereza bonyene.

Abanyeshuri bo mu ntara y'aburunga ,muri kaminuza y'Uburundi ,barin'ikibazo gikomeye cane ,aho bafise ibikoresho bikwiye ndetse n'umwambaro wo kwambara kugira bakore imyemenyerezo yo kurangiza umwaka wabo, ari ikibazo bafise ntabamenyereza bafise.